Bibiirila. Ba zeŋ la dɛre zu a be die poɔ ba e la bibiiri bayopõi kyɛ bɔtɔre be la a die poɔ a de urɔba zagere kyɛ ka die poɔ a waa dɛgere lɛ.

Lɔɔre kãã koɔroo zie la ka lɔɛ are ka nensaaba meŋ are a pɛgele baagere. Pɔgeba bayi a ne bibiiri bata. A pɔgeba pɛgele la baagere.

Neŋgyamaa la, ba mine are la, ba mine meŋ zeŋ la. Pɔge kaŋ naŋ zeŋ kono la, kyɛ ka kũũ daga biŋ ba nimisogɔŋ. Ba su la bonsɔglɔ. Ba mine vɔgle zupili. Ba mine ba vɔgle.

Mͻdonne la, a mͻdoŋa kaŋa e la kpoŋ kyԑ e sͻgelaa a gaŋe ka a bombilii do gaŋe o zu. Ka a kaŋa are kͻge a o a are a o nimisogͻŋ a deԑnԑ ne o, kyԑ ka anaŋ na zoro.

Musiri poͻ la, neŋgyamaa bebe, lͻԑ bebe. Ba mine su la kpare peԑle, ba mine kpare zeere, ba mine vͻgele la zupile ba mine meŋ ba vͻgele.

Dɔbɔ la, ba e la dŋbŋ bayoɔb. Bata vɔgle la zupil yaayi, bata meŋ ba vɔgle. Banuu su la kpare yaayi. Ba biŋ la hama ane bɔtɔ.

Noba banii la, ba bonsuurii yi la taa. Ba nyͻge la taa nuuri a zԑge kaa do. Ba maale la tabolͻ ayi a biŋ.

Neŋgyamaa la. Ba biŋ la talakpomo ane ɔrɔbare. Ba ɔnnɔ la kõɔ. Pɔgebɔ ane bibiiri la. Ba mine tuo la a kõɔ. Ba mine naŋ boɔrɔ la a kõɔ ka ba ɔŋ.

Dͻͻ ne bibiiri la, a dͻͻ dͻͻŋ la gyoŋgyoliŋgyo, a biiri mine meŋ zeŋ la teŋԑ, kyԑ ka ba mine are dendeŋ, a dͻͻ maala la vũũ. Vũũ na maŋ kyaana te die poͻ.